Labo ebezempilakahle abayibo abayelapha abayabe begula, kuqakathekile ukuthi behlale bezivikele. Lokho bakwenza ngokuvala ngama mask njalo begqoke bazivale izingalo lomzimba wonke ukuze bengathelelwa imkhuhlan.

Kuqakathekile ukuthi uzivekele emikhuhlaneni eminengi ngokuvala ngemask amakhala lomlomo uvale futhi lezandla lomzimba ukuze ungabambi imikhuhlane engasuka icine usuyibamba.

Kuzo zonke inhlelo ezikhona ezibuyayo esigabeni kuqakathekile ukuthi abantu bonke basebenze ndawone, kugoqelwa kanye labezikolo ezitshineyo kungabikhona otshiywa ngaphandle. Lokhu kwenza ukuthi imfundiso zonke zifike ebantwini bonke abanengi abatshiyeneyo.

Ilokhe isadingakala imfundiso ikakhulu ezindaweni ezisemakhaya ukuthi omama bafundiswe ukuthi umntwana kumele aphiwe ama "immunization" akhe ngoba lokhu kwenza ukuthi umntwana akhule elempilakahle.

Kuke kwaba lohlelo lapha okubuye khona amadokotela evela kwamanye amazwe ezoyelapha abantu mahala. Siyakubonga lokho ngoba izakhamuzi zisele zithokozile njalo zilutholile usizo ebeziludinga.

Abantwana abancane bayakuthakazelela ukuthi bafundiswe kusetshenziswa umfanekiso etshiyeneyo lokho kuyenza imifundiso yabo ibe lula ngoba bayabamba masinya lapho bebona imifanekiso.

Kuleminye imikhuhlane eyesabekayo kakhulu okokuthi labodokothela bangikhona abayelaphayo kumele bazivale bazivikele ukuthi bengatholi leyo mikhuhlane ngesikhathi bezama ukuthi bayelaphwe laba abagulayo

Siyabonga ukuthi inhlelo ezifundisa mayelana le"immunization" yabantwana lokhe ziqhubekela phambili. Lokho kwenza ukuthi abantu babelolwazi lokuthi kungani kuqakathekile ukuthi abantwa babo bathole lawo ma"immunization".

Ngemva kokutshiywa yisihlobo sethu sibulewe yikhovidi, asisayenelisanga ukuhamba emfeni, ngoba kwakuthiwa akumelanga ukuthi sihambe ngoba sizacina sibanjwe yilowo mkhuhlane. Ngakho ke kwabuya abantu bezivalile besiyamngcwaba.

Kuqakathekile ukuthi umntwana lapho esesemncinyane ahambe esibhedlela ayethola ukuthontiselwa imithi. Imithi leyo yenza akhule engumntwana ohlambulukileyo, umntwana oqinileyo njalo olempilakahle.

Kuqakathekile ukugeza uzandla ngazo zonke izikhathi ma uphuma esambuzini uyazigeza izandla ungakadli uyazigeza izindla ngemva kokuxhawula abantu kuqakathekile ukuthi uzigeze ukuze uhlale lempilakahle ungabambi imikhuhlane

Umongikazi Ndebele ungumuntu owukhuthalele kakhulu umsebenzi wakhe ngaso sonke isikhathi ungafika esibhedlela lapho asebenzela khona uyamthola ethokozile kakhulu njalo uyancedisa laba abagulayo.

Igcikwane le corona virus ligcikwane elike lahlukumeza kakhulu impilo zabantu ngoba abantu besokumele behlale befake ama musk bevale imilomo lamakhala njalo ezifeni zakhona bekunzima ukuthi abantu behambe beyebambana izandla besesaba ukuthola umkhuhlane.

Kubuhlungu ukubona ingane yakho ihlatshwa ijekiseni nxa ungumama kodwa okududuzayo yokuthi ijekiseni iyanceda inganeyakho ekucineni

Isikhathi esinengi abantu abangobaba abakuthandi ukuya ezibhedlela, ngoba babonengani lokhu kubenza babengani abalamandla baweak. Kodwa kuqakathekile ukuthi bakhuthazwe ngoba leyo yindlela yokuthi basizakale.

Omongikazi labodokotela besibhedlela seMtshabezi bangabantu abalomusa kakhulu njalo abazimiseleyo ngomsebenzini wabo. Ungafika ngale uyenelisa ukuthola usizo oludingayo ngesikhathi esifaneleyo.

Kuqakathekile ukuthi ma uhamba ezibhendlela uhambe ufake imasiki yokuvala amakhala lomlomo. Lokhu kwenza ukuthi uvikeleke emikhuhlaneni ongayithola emoyeni enje ngaboTB ngoba leyo mikhuhlane iyelapheka nzima.

Lonyaka kube lezulu elinengi kakhulu ngalokho ke siyabonga ngoba amanzi awasoke abeyinkinga abantu bazathola amanzi okunatha, okugeza, awezifuyo kanye lawokupheka ngazo zonke izikhathi.

Kuqakathekile ukuthi abantu banathe amanzi ahlanzekileyo ngazo zonke izikhathi. Ngoba ukunatha amanzi angcolileyo kwenza ukuthi abantu bagule bacine sokumele beyelaliswa ezibhedlela ngokugula imikhuhlane enjengabocholera.

Amanzi yinto eqakatheke kakhulu esenza ukuthi sihlale sihlanzekile njalo sihlale sihlambulukile. Amanzi ayenza sihlale sithokozile ngoba singawanatha siyathola impilo.

Siyayibonga imizamo kahulumende eyokufaka izikotsho emaphandleni lokho kwenza ukuthi abantu bengasweli amanzi, behlale belamanzi okunatha, lawokupheka, lawezifuyo ikanye lawokulima izilimo zabo emasimini.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantwana besese bancane bahambe ezibhedlela babonwe ngodokotela, yebo njengabantu abamnyama sesingaba leminye imizamo esilayo sesingaba lezinye izihlahla esingabanikeza zona, kodwa kuqakathekile ukuthi umntwana aye kudokotela.

Bajabulile kakhulu abantwana bonke lababalisi esikolweni ngoba ugatsha luka Hulumende lwezempilakahle luzifakile impompi esikolo. Lokhu kuzeyenza ukuthi abantwana bahlale begeza izandla zabo njalo banathe amanzi ahlambulukileyo.

Kuqakathekile ukuthi impilakahle ifinyelele kuwo wonke umuntu kungabi labanye abatshiywa ngaphandle kungaba ngamadoda, omama, abafana amankazana labantwana bonke jikelele akumelanga kubekhona abasalayo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahlale bethola amanzi ahlambulukileyo ngazo zonke izikhathi. Ngoba lokhu kuyenza ukuthi bavikeleke emikhuhlaneni enjengabo kholera, labodariya labothayifodi. Siyabonga uhulumende ngozamo lwakhe lokupha abantu amanzi.

Siyayibonga kakhulu imizamo ye "World Health Organisation" elokhe iqhubeka izama ukuthi inqobe imikhuhlane enjangabo HIV.Lokho kwenza ukuthi abantu bazizwe bethokozile ngoba sokuzaba le "solution".

siyabonga abogaja lwe ministry of health and child care besebenzisana lezinye inhlnganiso kanyelo hulumende ukuze abantu bonke bathole usizo lwezempilakahle lokho kuyenza ukuthi kungabi khona osalayo wonke umuntu athole usizo

Abezempilakahle ezibhedlela lemakilinika, bayaqonqosela njalo bayakhuthazwa .Ukuthi lapha omunye ekhulelwe abuye lomkakhe ,lokho kwenza ukuthi bencedisane kulolo hambo abayabe sebeluqalile olokukhulisa ingane.

Ngiyafisa ukuvakatshela kwamanye amazwe okulendawo ezinhle lendawo zokubhukutshela ezinkulu. Lokho liphupho lami kusukela ngisase ngumntwana. Ngiyathemba kwelinye ilanga ngizafika kulezondawo.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantwana besakhula bathole impompi lapha abathola khona amanzi ahlambulukileyo awokugeza kanye lokunatha. Lokhu kuyenza ukuthi bavikeleke emikhuhlaneni eminengi engababamba.

Ike yasisiza kakhulu inhlanganiso ye World Vision ngoba ibisinikeza impuphu, amahlamvu, itshukela kanye lendumba ngesikhathi ngesikhathi sendlala. Besingabulawa yindlala nga ibingekho.

Wakhala kabuhlungu umakhelwane wami ngemva kokulahlekelwa ngumkakhe. Bekubuhlungu ngoba ubemtshiye elezingane ezinhlanu, ezincane. Ezisafisa ukunakekelwa, njalo ezisafisa ukubhadalelwa ischool fees. Kwaba buhlungu kakhulu lokho.

esintwini sethu kumbe ku culture yethu isikhathi esinengi abantu abazwisisi ukuthi umkhuhlane we mental health ukhona bakuthatha kalula ikanti banengi abantu ababa le mental health problem okumele ukuthi ngaba bayathola usizo

Umkhuhlane wengqondo bakithi ngumkhuhlane obuhlungu kakhulu yikuthi esintwini sethu abantu abakakunanzeleli lokhu kodwa kuyadingakala ukuthi abantu bafundiswe ukuthi lowu mkhuhlane kungenziwa njani ukuthi unqotshwe.

Kuthe ngemva kokuthi sebemtshayile bamhlukumeza kakhulu ngenxa yokuthi ubetshontshile yikho lapho abananzelele khona ukuthi akaphilanga kahle engqondweni lokho kwenze ukuthi bamkhulule izankosi lezi abakade sebembophe ngazo bamhambise esibhedlela salaba abanga philanga kahle engqondweni.

Ngolwesithathu omama bonke bayacelwa ukuthi babuye ekilinika abalabantwana abancane ukuze abantwana bazohlatshwa njalo omama bazofundiswa ngokuthi kumele benze njani ukuthi abantwababo babe lempilakahle.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahlale befakile ama masikhi bavala amakhala lomlomo ngoba lokho kwenza ukuthi bengathelelani imikhuhlane ethelelwana emoyeni, sengathi abantu bengaqhubeka besenza njalo.

Amaklika lezibhedlela ezemakhaya lezemadolobheni kutshiyene kakhulu. Ezemakhaya ezikhathi ezinengi ziyabe zilokunye ezikuswelayo. Kuleminye imithi lamaphilisi okungekho. Kodwa kulezi ezemadolobheni kujayele ukutholakala kulakho konke okufunekayo.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi kubelempompi ezamanzi ahlanzekileyo awokugeza izandla ngoba lokho kwenza ukuthi kungabi lokuthelelwana kwemikhuhlane okunengi. Umuntu angangena kumele ageze izandla esephuma azigeze futhi.

i patience rights charter iqakathekile ukuthi ibe khona ezibhedlela zonke ngoba lapho yikho esithola khona ukuthi umuntu oza esibhedlela kumele aphathwe njani nxa engaba lohlupho kumele aqonde ngaphi njalo kumele asizakale njani

Bekubuhlungu kakhulu ukubona ugogo esegula engasenelisi ukuzenzela izinto. Kodwa siyabonga ngodokotela wakhe obemkhangela ngazozonke izikhathi lokho kwenze aphangise ukuwhnqoba lowo mkhuhlane.

kulezi insuku kulula ukuthi uzithengele umtshina wakho wokuthi uhlala uzikhangele ukuthi i blood pressure yakho ingabe ikubani ungathola ukuthi iphezulu kakhulu kumbe iphansi uyenelisa ke ukuthi uhambe ku dokotela wakho akuncedise

Kuqakathekile ukuthi futhi sibekwazi ukuthi kulabodokotela abanengi abafundele imisebenzi etshiyeneyo abanye bangkhona ngabakhangela ngamazinyo abanye ngabahlola inhliziyo abanye ngabahlola abantwana kusiya phambili.

Abantu kumele beqakathekise ukuhlala besiya hlolisa amehlo abo ngoba kwesinye isikhathi umuntu uhamba amehlo evele esesengozini yokuthi ecine engasaboni.

Umsebenzi wokuthunga ungumsebenzi wezandla njalo ungumsebenzi owenza ukuthi wenelise ukuthola umali yakho ma ulesipho somsebenzi wezandla kuqakathekile ukuthi usisebenzise ngoba ngaleyo ndlela ngeke ulambe

Kwesinye isikhathi abantwana abancane bayaba le malnutrition. Ngoba bayabe bengatholi ukudla okwakha umzimba .Ngakho ke kuqakathekile ukuthi umntwana ehlale esiyafika kubodokotela ayehlolwa ukuze ma leyo malnutrition ikhona bamnikeze umuthi kumbe ukudla okungamncedisa .

Akukho mnandi ukulaliswa esibhedlela ngoba uyabe usuzibona sengathi uzavuka ungekho kodwa kuqakathekile ukulalela lokho okutshiwo ngodokotela ngoba kwesinye isikhathi bayabe befisa ukuthi ubeseduze labo ukuze benelise ukukukhangela ngazozonke izikhathi.

Izibhedlela zakithi ziyasinceda kakhulu wonke umuntu ohamba khona uyathola ukuncediswa kungakhathalekile ukuthi uvela ngaphi, ungumhlobo bani. Lokho kwenza ukuthi abantu babelethemba njalo bamthakazelele kakhulu uhulumende.

Ma ufuna ukuya esibhedlela kuqakathekile ukuthi uvukele ekuseni ngoba ungaphuza ukuyafika uyathola sokulelayini okutsho ukuthi uzatshona ilanga lonke umile umelele ukuthi uthole usizo lokhu kutsho ukuthi zisadingakala ezinye izibhedlela ezinengi ukuze abantu bathole usizo ngesikhathi.

Kulezinsuku asemanengi sibili amakilinika, ukuthi umuntu usekwanisa ukuthi agijimele khona langasiphi isikhathi, kodwa okunye sekusiya ngokuthi ulemalini njalo ule medical aid iphi ngoba kwezinye indawo kuyadula.

Siyazibonga kakhulu inhlelo zikahulumende eziletha imphucuko enkulu kakhulu ikakhulu kuzibhedlela zethu ngoba khathesi ungahamba esibhedlela uyenelisa ukuhlolwa njalo ngemitshina emitsha njalo uyenelisa ukuthola ukululama.

Amascientists ngabanye abantu abaqakathekileyo kakhulu! Ngoba labobantu, bayenza ukuthi sithole amasolutions, ngeminye imikhuhlane evamileyo, engabikhona. Lokho kwenza ukuthi impilo zabantu, ziphephe ezingozini.

Kuyajabulisa kakhulu ukubona abantwana abangamantombazana bekhula labo besiba ngabodokotela bakusasa. Lokho kutshengisa ukuba akukho okunzima emuntwini ongowesifazana laye uyenelisa ukuwafeza amaphupho akhe.

Umnawami ongilandelayo wayekufisa kakhulu ukuthi aye esikolo se medicine kodwa impumela ithe isiphumile kwabonakala ukuthi kafinyeleli ukuthi ahambe kulesi sikolo

siyababonga abezempilakahle ngoba bayasiyenza sihlale siphatheke kahle emzimbeni lapho singezwa kuhle siyahamba kubo basinike imithi yokuthi sibe lokuphila okuqhondileyo

Kudala bekujwayeleke ukuthi odokotela ngabantu besidoda kuphela, kodwa khathesi silabo odokotela abangabafazi. Kuyinto enhle kakhulu lokhu ngoba kutshengisela ukuthi labomama bayakwanis' ukuba yilokho abafis' ukuba yilokho abafis' ukuba yikho khona.

Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa engazizwa kuhle emzimbeni ahambe esibhedlela ayothola ukuhlolwa, ukuze abekwazi okungabe kumhlukuluza emzimbeni. Kulemikhuhlane lamagcikwane amanengi okunye okunjengabo "monkeypox".Kuqakathekile ukuthi uhlolwe ubekwazi ukuthi isimo sakho sime njani.

Umkhuhlane we diabetes ngomunye wemikhuhlane osuqede abantukakhulu kodwa siyabonga ngoba kulezinsuku zikhona inhlelo lemikhankaso esikhona eyokuzama ukufundisa abantu ukuthi bangayenza njani ukuthi vangayibambi leyo diabetes njalo bangayenzanjani futhi ukuthi bayinqobe.

Ngenxa ye technology esikhona kulezinsuku siyenelisa ukuthi sibe lemihlangano sisebenzisa indawo ezitshiyeneyo online .Siyakwanisa ukusebenzisa o zoom , siyakwanisa ukusebenzisa o tins ,siyakwanisa ukusebenzisa labo google meet

Siyabonga kakhulu abazempilakahle abadonethileyo imibheda esibhedlela esiseduze lathi. Sekuzaba Lula kakhulu ukuthi abantu bathole usizo ezibhedlela. Kuyabongeka kakhulu lokho.

Imota mazipaka kuqakathelile ukuthi zilandele imizila eyabe idwetshiwe. Lokho kwenza ukuthi kungabi lezingozi ezingenzakala ngoba omunye lomunye uyabe elendawo yakhe lapha apaka khona. Kuqakathekile ukuthi silandele yonaleyo imilayo esiyabe siyiphiwe.

Sihle kakhulu isibhedlela lesi esisanda kuyakhiwa lapha esigabeni. Silalamaluba amahle ahlanyeliweyo. Lokho kwenza ukuthi lababuyayo bezizwe bethokoza ngoba indawo yang'khona inhle okumangalisayo. .

Ugogo ubesephethwe ngamehlo kakhulu ngenxa yokuguga, ingakho ke simhambisile esibhedlela ukuthi ayehlolwa amehlo kutholakale ukuthi yiwuphi umuthi angawuphiwa ukuze athole ukulala ebusuku.

Ngesikhathi ngizithwele bengilokuhamba ekilinika lapha umongikazi akade efika achecke khona iblood pressure yami. Ubesithi lokho ukwenzela ukuthi behlale bekwazi ukuthi iphezulu kumbe iphansi okunganani ngoba ingaba phezulu kakhulu kumbe phansi kakhulu kungalimaza umntwana.

Isibhedlela sefilabusi yisibhedlela esihle kakhulu sisanda kuyakhiwa njalo siyakhiwe saba sikhulu okumangalisayo abantu abanengi asebeke bafika bayasibabaza kakhulu.

Siyabonga uzamo Luka hulumede lokwakha izibhedlela ezinkulu sisibonile isibhedlela esikhulu okumangalisayo njalo esilezinto zonke ezingancedisa abantu ukuthi bahlolwe bathole ukwelatshwa ngesikhathi esiyiso.

Zinhle kakhulu izibhedlela zemadolobheni ma ususithi uyazi khompeya lalezi ezisemakhaya. Kuhle kakhulu edolobheni sengathi lezemaphandleni zingenziwa ukuthi lazo zibe zinhle.

Inhlanganiso ye"US AID" siyayibonga kakhulu ngoba isincedisile kakhulu kwezempilakahle zabantu ikakhulu Africa. Abantu abanengi batholile usizo, bathola impilakahle ngenxa yogaja lwe"US AID".

Sihle samgijimisela esibhedlela umtaka Ngqa ngemva kokugenqulwa yinqola sithe sifika khonangale esibhedlela kwahle wabuya umongikazi efuqa umbheda bahle abamfaka phakathi kwawo umbheda lowo wagijinyiselwa etheater ukuthi ayehlinzwa.

ezikhathini ezinengi umuntu engalimala kungabe lunyawo kumbe yisandla kumbe yisiphi isitho somzimba kuyabe kufanele ukuthi ahambe ku physiotherapy lapha anikezwa khona ama exercises ayelulwe ukuze abuyele abeyilokhu akade eyikho khona

Esikhathini esinengi kuqakathekile ukuthi ma uzakuya esibhedlela uvukele kusase masinyane ngoba ungaphuza ukuyafika uyathola ilayini isitshaya khonale. Lokho kwenza ukuthi ucine uphuzile ukubonwa ngudokotela.

Eminyakeni edlulileyo ngesikhathi kule COVID ,besilokugqoka ama mask. Sizama ukuvalela ukuthola igcikwane lelo ,ngoba lelo gcikwane laqeda abantu kakhulu. Ngakho bekuqakathekile ukuthi umuntu ahlale ezivikele.

Kuyathokozisa ukubona abogaja lwezempilakahle befika esigabeni bencedisa abantu ngolwazi sengathi lokhu kungaqubeka kusiya phambili kufinyelele yiloba ngubani osendaweni ezitshiyeneyo .

Abantu abanengi abajayelanga ukuyahlolisa amehlo bahamba kuphela lapho sebesinza ubuhlungu ikanti kuqakathekile ukuthi ngaskhathi esifaneleyo umuntu ahambe ayehlola amehlo ukuze kubonakale makungabe kulenkinga

Kubalulekile ukuthi ezibhedlela zonke abantu bathole amanzi okugeza nxa bengena njalo bathole lamanzi okugeza izandla lapho bephuma .Lokho kwenza ukuthi kungabi lokuthelelwana kwemikhuhlane etshiyeneyo.

Siyayibonga imizamo kahulumende eyokuthi izibhedlela zibekhona emakhaya njalo zibeseduzane. Lokho kwenza ukuthi impilo zabantu abasemaphandleni ziphephe kakhulu ngoba bayenelisa ukuthi bayefika masinyane esibhedlela.

Siyayibonga imizamk kaHulumende efundisayo mayelana lamaimmunisation, ukuthontiselwa lokuhlatshwa kwabantwana abancinyane. Lolulwazi luqakathekile ngoba bakhona abanye abangakabikwazi ukuthi yindaba abantwana kumele banikezwe iimmunisation.

Isiminengi imithi ongayithola esibhedlela kanye lakumafamasi. Ngakho ke ungezwa ungezwa kuhle kuqakathekile ukuthi ugijimele khonangale bazakuncedisa ukuthi unathe wuphi umuthi njalo uwunathe kangaki.

Ziyasisiza kakhulu izisebenzi zema"pharmacy" ngoba ziyabe zisincedisa ziphendula imibuzo esiyabe silayo ukuthi lapho sigula singathatha wuphi umuthi njalo siwuthatha nini njalo kangaki.

Kuqakathekile ukuthi ma uvakatshele esibhedlela uhambe ugqoke imask ngoba esibhedlela kuyatholakala abantu abanengi abayabe begula belamagcikwane atshiyeneyo anjengabo Tb angathelelwana emoyeni.

Uhulumende kanye labezinye inhlanganiso zamaNGO basilethele imitshina eminengi ezasincedisa ukuthi sihlale sithola sihlolwa esibhedlela esiseduze lathi.

Siyababonga omongikazi ngokuhlala benakekela impilo zethu lapho singezwa kuhle. Bayasikhumbuza ukuthi sinathe sikhathi bani amaphilisi ethu bayasihlaba amajekiseni njalo bayakhulumisana lathi kuhle ukuthi sidle kuphi ukudla singadli kuphi ukuze sihlale silempila kahle.

Kuqakathekile ukuthi umuntu ahambe esibhedlela ayethola umuthi ongamncedisa kulowo mkhuhlane engabe elawo. Ukwesabela khatshana kwenza ukuthi umkhuhlane ucine ukhula usiya phambili ucine usungasayelapheki.

Umkhuhlane wehigh blood pressure kulendlel esingazisebenzisa ukuthi sizivikele kuwo okugoqela ukuhlal sizelula imizimba, ukwehlisa istress, ukwehlisa utshwala kanye lokungabhemi.

Ugogo ekukhuleni kwakhe ilihlo lakhe elinye belingasaboni kuhle. Odokotela bebesithi selilomntwana phakathi ngakho lelo lihlo beselimhlukumeza kakhulu okokuthi ngakho wacina selikhipha.

Ziyaqhubeka zisiyaphambili izimfundiso mayelana lokuzinakekela umzimba ukuze wazi ukuphila kahle ungela kugula. Siyazibonga izifundiswa ezikufundeleyo lokho ngoba zizasiza impilo zethu kakhulu.

Sekulabo dokotela abanengi abafundele imisebenzi etshiyeneyo labo kulabanye odokotela abakhangela amakhanda abanye bakhangela ihliziyo ikanti bakhona futhi odokotela bamathambo

Siyayibonga kakhulu imfundiso esikhona esifundisa ukuthi kumele siphile njani ukuze sinakekele impilakahle yethu. Zikhona imfudiso ezisifundisa ukuthi singathathi izidakamizwa ngoba izidakamizwa ziyayihlukumeza imphefumulo yethu

Umkhuhlane wamakidney ngumkhuhlane ongekho muhle kodwa kulezinsuku uyenelisa ukuthi nxa ekhona omunye oyenelisayo ukuthi ekunikeze ikidney lakhe elilodwa akunike ubhsuopharethwa balifake, kwenza ukuthi uphephe uphile.

Abogaja lwezempilakahle bake baba lombuthano behlanganisa abantu abavela endaweni ezitshiyetshiyeneyo lapha abakade bebafundisa mayelana lomkhuhlne we 'TB' ukuthi bangazivikela njani njalo bangafundisa njani labo abanye.

Ngaso sonke isikhathi odokotela khanye labomongikazi ma besesibhedlela uyabathola begqoke bavala amakhala lomlomo. Lokho akutsho ukuthi kumbe bayazenzisa kodwa bayabe bezama labo ukuthi bazivikele emikhuhlaneni.

Ubaba ngumuntu othanda ukuhlala esihlekisa kakhulu. Uyathanda nje ukube abetshela umnewethu ngokuthi kumele abengubaba wakusasa onjani njalo kumele amgcine njani umkakhe lapho esethethe umfazi.

Ngesikhathi umuntu owesifazana ekulelwe. Kuqakathekile kakhulu ukuthi umngakhe abeseduze kwakhe ukuze abe emnakekela. Njalo azwisise lolu hambo ayabe ekulo. Lokhu kwrnza uthando labo luqine.

Amehlo ngesinye sezitho zomzimba eziqakatheke kakhulu empilweni zethu. Siyabona ngawo, ngakho kuqakathekile ukuthi sihlale sihamba kubodokotela bamehlo ukuze amahlo ethu engahlukuluzeki, nxa kukhona okumele kulungiswe ,kulungiswe kuseselesikhathi.

Kuqakathekile ukuthi umuntu ahlalehlale ahambe kubodokotela ayeyenziwa amatest ahlolwe ukuthi konke kuhamba kuhle emzimbeni ikakhulu laba abasebeleminyaka eku40 years kusiya phezulu kumele behlalehlale beyohlolwa.

Ukulaliswa esibhedlela asonto emnandi leyo, ngoba uyabe usuzibona ngathi awesome uphume kuleso sibhedlela. Kodwa ngoba odokotela bethu bayakwazi ukusichazela kahle basinikeze ithemba lokuthi sizophuma.

Odokotela bethu abaqeqetshileyo siyababonga kakhulu ngoba benza ukuthi impilo ibe Lula siyakwazi ukuthi singahamba esibhedlela siphethwe iloba yiwuphi umkhuhlane beyenelisa ukusichasisela, bayenelisa njalo ukusihlola basinike njalo basinikeze imithi engasisiza.

Isifo senhliziyo ngesinye sezifo ezibuhlungu kakhulu kodwa siyabonga ngoba ngenxa yethekinoloji lezo zifo ziyenelisa ukuthi zihlolwe kuseselesikhathi njalo kutholakale imithi lamaphilisi angancedisa ukuthi umuntu aphephe

Ngaso sonke isikhathi umuntu ma engena elebhu kufanele ukuthi avale amakhala lomlolo azame ngazo zonke izindlela ukuzivala afake lamagilovisi ukuze engathathi imikhuhlane njalo engatheleli abanye.

Amehlo ngesinye sezitho eziqakatheke kakhulu emzimbeni yethu, njalo kuqakathekile ukuthi sihlalahlale sihambe kubodokotela siyewatshekhisa lawo mehlo sibone ukuthi akukho yini okungabe sokulenkinga, njalo ma kusenza, sigqoke amagilazi.

Siyayibonga ithekinoloji esikhona kulezi nsuku ngoba lokho kwenza ukuthi sibe lempila kahle njalo siyenelisa ukuthi sihlolwe sihlolelwa imikhuhlane etsheyetshiyeneyo ukuze sikwazi ukuthi siphephe emikhuhlaneni engasi limaza emizimbeni

Umbalisi wethu weScience ubelokusifundisa izinto izinengi ezitshiyeneyo, ukuthi sihlanganise lokhu lalokhuya ukuze siphume lomuthi ongancedisa kulaba abagulayo.

Ngemva kokuhlala amaviki amabili ngingazizwa kahle ngagijima ngaya epharmacy ngathenga ipregnancy test ngabuya ngazihlola endlini ngabona kuphuma imizila emibili etshu kuthi sengikhulelwe

Sekuke kwabakhona izitori zokuthi uzwe kuthwa abantu balwile omunye wasethelwa nge Acid ebusweni. I Acid yinto eyingozi kakhulu ngoba lapha ingathelwa emzimbeni kumbe ebusweni uyalimala kakhulu.

Kuyamangalisa njalo kuyathokozisa ukubona i"technology " ilokhu iqhubeka isiya phambili ngoba lokhu kutshengisela ukuthi imikhuhlane eminengi ekhona singanqotshwa ngoba sekulempuchuko enkulu kwezempilakahle.

leyi ngeminye yemitshina edonethwe nguhulumende esibhedlela esiseduzane langakithi siyayibonga imizamo kahulumende yokuthuthukisa izibhedlela lokho kuyenza abantu bathokoze kakhulu esigabeni ngoba bayabona ukuthi impilo zabo ziyakhathalelwa

Ngemva kokugula isikhathi beside udokotela wacela ukuthi athathe igazi elizakuya hlolwa elebhu lelo gazinlathathwa lakanye lavalwa lahanjiswa khonangale ngemva kwamalanga amathathu laseliphenduka selilempumela yakhona

Ngesikhathi sisafunda besihamba e"lab" ukuyafundiswa mayelana lokulungisa imithi sihlangahlanganisa izinto ezitshiyeneyo ukuthi kuphume sokulomuthi ongelapha uncedise abantu kwezempilakahle.

Siyalubonga uhlelo luka hulumende olokuncedisa omama ngokubanikeza izigqoko zabantwana lezigqoko zabo ukuthi bagqoke, lokho kwenza omama bathokoze kakhulu esigabeni. Siyathaba kakhulu.

Kuhle kakhulu ukubona inhlelo ezikhangele abantwana abancane abasakhulayo, ngoba lokho kwenza ukuthi impilo zabo zigcinwe kahle bangalahlekelwa yimpilo besesebancane.

Omama abanengi bayayidinga imfundiso ye family planning ngoba lokho kwenza ukuthi babekwazi ukuthi imuli zabo bangazi plana njani babekwazi ukuthi basebenziseni ngaso sonke isikhathi

Asengamhlophe kuMaSibanda usetholile ingani engumfana. Bajabulile lomkakhe ngoba sebelengane yabo yokuqala. Besebehlale iminyaka emihlanu belokhe bezama bengatholi ingani

Akukho lula kakhulu ukubona umntwana wakho ehlatshwa ijekiseni. Kodwa okuhle yikuthi leyo jekiseni iqakathekile ekuthini umntwana wakho akhule elempilakahle njalo eqinile.

Siyabonga kakhulu inhlanganiso ye"world vision" ngoba lokhe iqhubekela phambili ifundisa omama ukuthi bamunyise abantwa babo okwesikhathi esinganani ngoba uchago lukamama luqakathekile empilweni yomntwana esemncane.

Siyababonga kakhulu laba asebebuye le thekhinoloji, babisa imitshina ezasiza kakhulu impilo zabantu. Lokho kutsho ukuthi umuntu ma egula akagijime ayefika esibhedlela mhlawumbe bangakwanisa ukuthi bamhlole athole ukuphepha kulowo mkhuhlane.

Ngemva kokutholakala ngisengozini yemota, ngalimala kakhulu bengingasakwanisi lokuhamba, ngingakwanisi lokuhlala ngakho ke ngaphiwa iwilitshe eyiyo ke ebingisiza kakhulu ukuthi ma ngifuna ukuhamba kumbe ngisiyakhona esibhedlela ngihambe ngihlezi kiyo.

ugogo ngemva kokungezwa kuhle okwesikhathi eside wahamba ku dokotela u dokotela wasesithi kumele ayenziwe i operation kwasizwisa ubuhlungu lokhu kodwa u dokotela wasitshela ukuthi lokhu kuzamenza ugogo alulame

Siyabonga imitshina edonethiweyo nguhulumende esibhedlela sethu. Lokho kusinikeza ithemba lokuthi nxa sesithe sagula siyenelisa ukuthi sihambe siyehlolwa mahala sithole ukusindiswa emikhuhlaneni esingabe silayo.

Ithenologi iyasiza kakhulu ngosibuye lezinto ezintsha ezisi ncedisayo ukuhlola umukhuhlane ongasilimaza nxa sesihloliwe sakwanisa ukuthola imithi lamaphilisi angayenza ukuthi siphile okwesikhathi eside

Izwe lakithi seliphucukile kakhulu ngoba sokulemitshina eminengi esetshenziswayo ukuhlola imikhuhlane eminengi akusafani lakudala khathesi umuntu usekwanisa ukufika esibhedlela ahlolwe umkhuhlane okokuthi ma usasekuqaliseni uyelapheka lowo mkhuhlane

Esikhathini salezi insuku esiphila kizo sekule technology enengi. Usukwanisa ukuthi uhambe esibhedlela bakuhlole amathambo, bakuhlole inhliziyo bakuhlole yiloba yisiphi isitho somzimba. Ukuhlala uhloliwe kuqakathekile ngoba kwenzukuthi ubekwazi ma kulomkhuhlane osuqalile emzimbeni.

Banengi abantwana abakhulayo abafisa ukuthi ngabe bayafunda babe ngodokotela bakusasa kodwa inkinga abasuka behlangane layo yikuthi abanye bangkhona abala mali zokubhadala i school fees lokhu kwenza ukuthi amaphupho Abo bangawafezi

siyababonga abezempilakahle besebenzisana lohulumende le technology asebebuye layo yokuhlola imikhuhlane etshiyeneyo ezibhedlela abantu bayathokoza ngoba sebezathola usizo olukhulu kakhulu

Siyayibonga impucuko esikhona elethwa yi technology. Sekulemitshina eminengi esingasetshenziswa ukuhlola abantu imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Lokhu kwenza ukuthi abantu bethole usizo kuseselesikhathi.

Kulezi nsuku kule zicathulo ezinengi ezehlukeneyo kumele umuntu abekwazi isicathulo esimenzela kahle ingabe yisicathulo esiphezulu, lithenisi kumbe yisicathulo esivulekileyo kumele ubekwazi isicathulo esikwenza uzizwe kahle.

Bakhona abanye abasebe qeqetshile, abakwaziyo ukusebenzisa imitshina etshiyeneyo eyoku hlola imizimba yabantu. Lokhu kuyinto enhle kakhulu ngoba usiso sesiluthola eduzane, akudingeki ukuthi size siye kwamanye amazwe.

Imitshina yalezi insuku ezibhedlela isiphucukile kakhulu umuntu sesenelisa ukuthi ayenziwe i full body scan lapho ahlolwa khona umzimba wonke. Ukuze enelise ukubona ukuthi kuyini okungabe kumhlupha emzimbeni.

Aqakathekile kakhulu amajekiseni ngoba ayenza ukuthi lapho sigula siphangise ukululama yebo usunga natha ama philizi kodwa ijekiseni ikuyenza ukuthi uphangise ukusila siyababonga kakhulu laba ababuya lama jekiseni.

Ngiyakhumbula ngingezwa kuhle ngisesibhedlela kulomunye umtshina obesisithi singawuzwa ukhala, uzwe odokotela kanye lamanensi begijima uhle ubekwazi ukuthi sokulomonakalo.

Siyayibonga i"technology" ngoba ibuye lemitshina eminengi ezancedisa ukuthi kunqotshwe imikhuhlane esikhona kulezi insuku. Khathesi uyenelisa umuntu ukuthi ayehlolwa umzimba wonke kubonakale ukuthi inkinga ingabe ingaphi athole usizo.

Kwesinye isikhathi esibhedlela balokukuhlaba injekishini kumbe bakufake ikhanyola eyiyo ezabe iqondisa umuthi lapha okumele umuthi uyefika khona lokhu kwenza ukuthi uphangise ukululama emkhuhlaneni oyabe ulawo.

Minengi imitshina esikhona esetshenziswayo ukuhlola imizimba . Kuhlolwa imikhuhlane eminenginengi engahlasela abantu. Lokho kwenza ukuthi sihlale sikwazi ukuthi kuyini okungabe kusihlukuluza emzimbeni siyenelise ukuthi sikunqobe kusasemasinya.

sekulesikhathi ngacina ukuya checker i BP yami ngizazama ukuthi kuleyi impelaviki ebuyayo ngigijime ngiyefika khonangale e phamarcy ngizame uku checker i blood pressure yami lokho kwenza ukuthi ngihlale ngikwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo emzimbeni wami

Ngendlela okukhanya kulokhu kusiba lemitshina emitsha eminengi nengi ngenxa ye"technology",mhlawumbe kwelinye ilanga sizagcina sesingelatshwa ngabantu, sesiyelatshwa ngaleyimitshina kungasela bodokotela.

ngemva kwengozi eyayenzakalayo umntaka bhudi walimala kakhulu unyawo ngakho ke wagqokisa okunye enyaweni kusenzelwa ukuthiunyawo lwenelise ukuthi lululame luphole masinya

Kuqakathekile ukuthi umuntu angazizwa engezwa kuhle okwesikhathi eside avakatshele kubodokotela. Yikho lapho azathola ukuthi ahlolwe imikhuhlane angabe elayo . Lokho kwenza ukuthi kutholakale isolutshini ukuze asizakale.

Ugogo useleminyaka engu"eighty",ngakho ke akasakwanisi ukuthi azihambele yedwa ngenyawo zakhe engabambelelanga ngakho ke abazukulu bakhe abasemazweni bamthumezele ama"crushes" okuthi ahambe ngawo ukuze angahambi esiwa.

Siyayibonga i"technology " ngokubuya lemihlobohlobo etshiyeneyo yemitshina yokuhlola imikhuhlane eminengi. Lokhu kwenza ukuthi senelise ukuba kwazi ukuthi isimo somzimba wethu sime njani ngalokho ke siyenelisa ukuphila okwesikhathi eside.

Siyababonga kakhulu odokotela ngaleyi imizamo abayizamayo benakekela impilo zabantu besenzela ukuthi abantu babe lempilakahle sebengathi bengagqubekela phambili besenza njalo .

Ngikwesaba kakhulu ukwenziwa i ophareshini, ngoba ngibona engani kubuhlungu kakhulu. Kodwa sengike ngabona abanye bengena besenziwa ama ophareshini ngodokotela, besuka lapha baphume bephila, njalo bephile isikhathi eside.

Ngesikhathi ngivakatshele esibhedlela esikhulu e Harare ngathola ukuthi kulemitshina eminengi ebengingakaze ngihlangane layo lokhu kutshengisa ukuthi ilizwe liloke lisiya phambili ngokuphucuka

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela zibe lemitshina esetshenziswayo ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni. Lokho kwenza ukuthi abantu benelise ukuhlolwa kusaselesikhathi nxa kutholakala ukuthi kulomikhuhlane okhona bathole usizo kungakahambi isikhathi.

Ngesikhathi ngisiya beletha umntwana nge operation ngayethuka kakhulu lapho ngibona udokotela ekhipha izigelo zakhe ayeza zisebenzisa ukusika isisu sami kodwa wangitshela ukuthi ngingethuki ngoba akusoke kungizwise ubuhlungu.

kwesinye isikhathi kunzima kakhulu ukuthi abantu abangamadoda behambe esibhedlela bayehlolwa kodwa kuqakathekile ukuthi behambe ngoba lokho kwenza ukuthi benelise ukuthola usizo isikhathisisakhona

Ngokubamba kweminyaka leminyaka kulokhe kuqhubeka kusiba lemitshina eyehlukeneyo eminye eyenziwe katsha ukuthi kweneliswe ukunqotshwa kwemikhuhlane eminengi engaba khona siyakubonga lokho ngoba kwenza ukuthi abantu bebe lempilakahle.

Kulezinsuku sokulemitshina eminengi ebuye lethekhinoloji ukuthi ihlole imizimba yabantu. Ususenelisa ukuhlola umzimba wonke ukuze nxa kulokunye okukhona okungalunganga emzimbeni kuhle kubonwe masinyane.

Siyananzelela ukuthi bakhona abanye abathi bengabona amaphilisi beqale ukuwanatha kakhulu ikakhulu lawo maphilisi awobuhlungu kwenza ukuthi umuntu acine engasakwanisi ukuwayekela eqhubeke ngawo acine esefana lezidakamizwa.

Ngesikhathi ugogo etshile etshiswe ngamanzi wanikezwa eyinye icream epharmacy ukuthi agcobe. Ngemva kokuyigcoba leyo cream kwenza ukuthi aphangise ukuphola ijwabu libuyele liberayithi.

Ngemva kokuthi umntwana esehloliwe watholakala ukuthi ule malnutrition kumbe akakhuli kahle uyaphiwa imithi okumele ayinathe ukuze umzimba wakhe ukhule ngendlela kumbe atshelwe ukuthi adle kuphi ukudla ukuze umzimba wakhe wakheke.

Isikhathi esinengi imithi esiyithola kuma pharmacy iyabe idula kodwa uyenelisa ukuthi futhi uhambe kuma public hospital lapho ongathola imithi leyo mahala. Lokho kwenza ukuthi impilo ibelula kulabo abangelamali.

Imithi etshiyeneyo iyasincedisa ekwelapheni imikhuhlane. Eminye imithi singaba ngenathwayo eminye yangukhona ibe ngegcotshwayo. Kuqakathekile ukuthi silandele izelulekho esiyabe siziphiwe ekunatheni kumbe ekusebenziseni imithi leyo ukuze sithole ukwelatshwa.

Kulezi insuku sekulemithi eminingi eyokukhwehlela, usungazikhethela ukuthi wena ufuna ukunatha wuphi. Eminye yakhona iyadula eminye iyathengeka. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi ukhangele ukuthi wena wenelisa ukuthenga owemalini.

Umuthi ungawuthenga efamasi kuqakathekile ukuthi ubekwazi ukuthi uwunatha sikhathi bani njalo kangaki lokhu kwenza ukuthi ungawuphambanisi ngoba ungaphambanisa sokungenza ucine futhi usugula kakhulu.

Kwesinye isikhathi kuqakathekile ukuthi umuthi lapha usuwuthengile, kumbe usuwunikeziwe esibhedlela. Ubale izeluleko ezibhalwe khonapha, Lokhu kuyakuncedisa ukuthi umuthi lowu ukuncedisa ngani emzimbeni, njalo yiwaphi amaside effects ongahlangana lawo.

Kulemihlobo eminengi yamaphilisi ongawathola e pharmacy ngakho ke kuqakathekile ukuthi ungafika khonangale ufike uqale ubuze ukuthi yiwaphi ongawanathela leso simo oyabe ukuso lokho kwenza ukuthi uthole amaphilisi aqondileyo.

Ukuhlatshwa ijekiseni kubuhlungu kakhulu kodwa okumele sikunanzelele yikuthi leyo jekiseni iyabe inceda thina njalo iyaphangisa ukusebenza kulokunatha amaphilisi.

Isikhathi esinengi abantu abakuthandi ukuhlala bengaba natha amaphilisi. Kodwa kuqakathekile ukuthi uma ubhalelwe ukuthi unathe amaphilisi lawo ngesikhathi esifaneleyo uhlale uwanatha ngoba lokhu kuyayigcina impilo yakho.

Umuthi ungaphombu kuhlangana lawo akumelanga ukuthi uphombu kuwunatha kumele ubekwazi ukuthi kumele uhambe kubodokotela bakuchasisele ukuthi umuthi lowu ngowani unathwa nini njalo unathwa kangaki. Ngoba ungawunatha ungakwazi usungacina usenza ingozi futhi emzimbeni wakho.

Ngesikhathi ngingezwa kuhle ngahamba kudokotela wangibhalela umuthi owokuzama ukuthi ayehlise lobo buhlungu ebengibuzwa lakanye ngahamba ngayawuthenga efamasi wangisebenzela lowo muthi ngaphila kahle.

Imithi lamaphilisi iqakathekile ukuthi ingahlali iseduzane lapho abantwana abancane abangafinyelela khona .Kumele ihlale Ifakwe endaweni ekhatshana ukuze abantwana bengathathi bazinathele .Ngoba lokhu kungaba hlukumeza emzimbeni .

Kwesinye isikhathi imizimba yethu iyakwanisa uku reactor ngenxa yelanga kumbe ngenxa yokunethwa lizulu. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi sihambe efamasi siyethola imithi engasinceda.

Ijekiseni ikuhlungu kakhulu ma bekuhlaba esibhedlela ngomungikazi kumbe odokotela. Kodwa okuhle yikuthi iyakunikeza ukululama kulowo mkhuhlane oyabe ukubambile. Njalo kwrnzeka madinyane lokho.

Abantwana abancane nxa bengezwa kuhle kuqakathekile ukuthi sibagijimisele esibhedlela siyekuzwa ukuthi odokotela bathini singalindi ukuthi umntwana aze agule kakhulu singikhona simhambisa esibhedlela ngoba lokhu kwenza ukuthi bacine bengaphephi.

Siyazibonga inhlanganiso, lama organisations akhona, anika abantu besifazana amaphilisi eFamily planning mahala. Lokhu kuqakathekile, ngoba abanye kabakwanisi, ukuthi bawathenge esitolo. Kuyabanceda ukuthi beplane kuhle imuli zabo.

Sekulama organization amanengi ayenza imithi etshiyetshiyeneyo eyokwelapha abantu imithi yakhona eminengi kusetshenziswa izihlahla ukuthi kuze kuphume lomuthi lowo siyabonga kakhulu ngoba lokhu kuzaletha ukuthi abantu benelise ukuphila

Kwesinye isikhathi abanye abantu baba lohlupho lokugeyina kakhulu amafutha emzimbeni. Kodwa ke okuhle yikuthi, isikhona imithi abantu abangayithatha ukuzama ukwehlisa amafutha emzimbeni.

Ngesikhathi sisafunda besilokudonetha igazi lethu sisesengabafundi .Ukuze lisetshenziswe ekuncedeni labo abayabe Bethe bazithola besezingozini zemota balahlekelwa ligazi .Kumbe belemikhuhlane esibaqede igazi emzimbeni.

Siyayibonga imizamo kahulumende enikeza abantu imithi ezibhedlela. Lokhu kuzayenza ukuthi abaantu bethole usizo kakhulu, bathole impilakahle.

Ngemva kokuphiwa amaphilisi ngudokotela kumbe ngumongikazi esibhedlela kuqakathekile ukuthi ubekwazi ama instructions. okuthi kumele uwanathe kangaki njalo ngasiphi isikhathi. Lokho kwenza ukuthi ululame masinya.

Kulezi insuku ungangena eFamasi ugula yiloba yiwuphi umkhuhlane uyakwanisa ukuthi uthole umuthi kumbe amaphilisi angakunceda kulowo mkhuhlane . Siyabonga ngaleyo mphucuko esikhona elizweni.

Kweminye imikhuhlane kuyadingakala ukuthi umuntu aphiwe imbondlelanyana afake umthambiso wakhe okuyiwo ozahlolwa ukuze kubonakale ukuthi uphethwe yikuyini.

Umzukulu kaNkomo ngemva kokutholakala esengozini yemota waqamuka intamo. Ngakho ke wasefakwa ikhola ngabodokotela besenzela ukuthi intamo yakhe ibuyele esimeni eyayiyiso Sona engakabi sengozini.

Kuqakathekile ukuthi amaphilisi angahlaliswa egcekeni emakhaya ngoba abantwana abancane sebengawadobha bawadle kubesekusenza ukuthi bahlukuluzeke emzimbeni. Siyakhuthaza kakhulu ukuthi afakwe endaweni eziphezulu lapho abangafikeli khona

Ngemva kokuthwala nzima ngisilwa lamaqhubu abegcwala ebusweni bami ebengingakwazi ukuthi avela ngaphi. Ngahamba efamasi banginikeza i moisturising cream kusukela khonapha ngayigcoba ubuso bami babangcono aphela amaqhubu

Kuyajabulisa kakhulu ukuthi ensukwini esesiphila kizo sekulemithi etshiyetshiyeneyo esizakakhulu abantu akusafani lakudala lapho esasisebenzisa khona izihlahla zeganga yebo zasisiza kakhulu ngaleso sikhathi kodwa siyabonga impucuko esikhona

Kuqakathekile ukuthi umuntu anganikezwa amaphilisi esibhedlela ananzelele ukuthi kumele awanathe kangaki njalo ngezikhathi ziphi. Khonokho kwenza ukuthi amaphilisi lawa asebenze kuhle emzimbeni wakho.

Amehlo ngesinye sezitho eziqakatheke kakhulu emzimbeni okufanele ukuthi zihlale zinakekelwa ngoba amehlo yiwo esiwasebenzisayo ukubona ngakho nxa amehlo ethu ebuhlungu kuqakathekile ukuthi sihlale silemithi esiyisebenzisayo ukuze aphole.

Umuntu ma esizwa engezwa kahle emzimbeni kuqakathekile ukuthi agijimele esibhedlela ayethola usizo kubodokotela abaqeqetshileyo kulokuthi abe ehlezi endlini ecabangela ukut kungabe kuyini . Odokotela bayasisiza ngokusitshela okungabe kusihlukumeza

Emikhuhlaneni ekhona kwesinye isikhathi kuyadingeka ukuthi uhlatshwe ijekiseni ngoba yona iyaphangisa ukusebenza emzimbeni. Lokho kwenza ukuthi uphephe emkhuhlaneni lowo ongabe ulawo.

Kuyajabulisa ukubona ukuthi kukezi insuku sokulemithi eminengi engathathwa ukuthi abantu bezivikele emikhuhlaneni engabahlasela lokhu kutsho ukuthi wonk umuntu senga hlala ezilungiselele engabikhona obanjwa ngumkhuhlane

MINENGI IMITHI ENATHWAYO KULEZI INSUKU KODWA MINA ANGISO MUNTU OTHANDA IMITHI YESILUNGI NGIKHULE NGINATHA ESASIYIGEJELWA NGOGOGO LOKHO YIKHO ENGIBONA ANGANI KUNGAYENZA UMZIMBA WAMI UHLALE UQINILE.

Ma ungezwa kuhle emzimbeni kuqakathekile ukuthi uhambe uyevakatshela odokotela. Abayibo abazakutshela ukuthi kuyini okungabe kukuhlukuluza .Bakunikeze lamaphilisi ongawanatha ukuze ululame.

Ama antibiotics ngamaphilisi asincedisa kakhulu uma silemikhuhlane kumbe amagcikwane esingabe sesilawo. Siyabonga labo ababuya lamaphilisi lawa ngoba lokhu sokuntshintshe kakhulu impilo zabantu kuyenza abantu bephile.

Izihlahla ziqakatheke kakhulu ngakhoke kumele sihlale sizihlanyela njalo singaziqumi ngoba ziyazincedisa ekwenzeni imithi eyiyo eyenza ukuthi imizimba yethu ihlale igcinakele iphephile.

Kwesinye isikhathi kuqakathekile ukuthi ungakaze uhambe e"pharmacy " uqale uyefika esibhedlela ukuze wenelise ukuthi uhlolwe emzimbeni babone okungabe kuyinkinga ngemva kwalokho sebezakubhalela imithi ongayithola e"pharmacy ".

Kuqakathekile Ukuthi nxa ungaphiwa amaphilisi esibhedlela ubekwazi ukuthi amaphilisi lawa uwanatha kangaki njalo ngaziphi izikhathi lokhu kwenza ukuthi amaphilisi lawa asebenze kuhle emzimbeni wakho

Ngemva kokusuka kwaminsemgisiyahlala kwelinye idolobho ngafika ngaqala ukugula kakhulu ngingazi ukuthi kwenziwa yikuyini ngakhoke ngahamba kudokotela wasengitshela ukuthi yi allergy eyenziwa ngezezihlahla eziseduzane.

Ukuginya amaphilisi akukho mnandi kodwa kuyabe kungela ngeyinye indlela ngoba ukuthi uze uphile uthole ukwelapheka kumele uwanathe amaphilisi wona lawa ngendlela otshelwe ngayo ngodokotela.

umntanami akadli amazambane ngoba zonke izikhathi angathi uyadla amazambane kumbe adle ukudla okulamaambane uyaqala ukuphuma amaqhubu emzimbeni ngako ke kumele ehlale enatha umuthi we allegerx ukuze engabi le allergy

Kuqakathekile iskhathi sonke ukuthi unganikezwa amaphilisi esibhedlela uhambe ukwazi ukuthi uwanatha kangaki njalo sikhathi bani lokho kwenza ukuthi lawo maphilisi asebenze kujle emzimbeji wakho uphangise ukululama

Ngesikhathi somqando abantu abanengi bayabalokukhwehlela ma (flue) . Kodwa ikhona imithi esingayithola ezibhedlela kumbe kumafamasi esingancedisa ukuthi sinqobe leyimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi odokotela babantwana abancane babe ngabantu abalomusa kakhulu. Lokhu kwenza ukuthi abantwana bakhululeke bakwazi ukuthi bakhulume lokho okungabe kubazwisa ubuhlungu ngalesosikhathi, bathole usizo.

Kwesinye isikhathi abanye abantwana bayazalwa belemikhuhlane abayigulayo kodwa siyabonga ngoba kulezi nsuku bakhona odokotela abenelisayo ukuhlola leyo mikhuhlane besebenzisa imitshina emitsha esikhona eyokuthi lapha usuhloliwe kutholakale ukuthi ungelatshwa njani.

Kuqakathekile ukuthi kubelemikhankaso efundisa abantu mayelana le cancer ebakhona ebantwaneni ngoba abanengi basaludinga usizo basaludinga njalo ulwazi lokuthi babekwazi ukuthi kuyini okumele bakwenze.

Abezempilakahle bajayele ukuthi basichasisele njalo basikhuthaze ukuthi sihlale sibuya ukuzohlabisa lokuzothontisela abantwana ngesikhathi esifaneleyo. Lokho kwenza ukuthi abantwana baphile kahle.

Kubuhlungu kakhulu ukuthi ingane zithi zizelwe, zibe sezisweleka ngemva kokuthi zona zizelwe kahle. Lokho kubangelwa yikuthi kwesinye isikhathi abomongikazi bayabe besuke bangakhangeli kahle labo abantwana.

Abantwana abakhula bethola ama immunisations abo okugoqela ukuhlatshwa lokuthontiselwa bakhula bengabantwana abaqinileyo njalo bayabalempilakahle izikhathi ezinengi.

Kuqakathekile ukuthi omama kanye lamankazana bahlangane bakhulumisane babelengxoxo mayelana le menstrual hygiene ngoba abanye abantu besifazane bayaluswela ulwazi lonalolo.

Omama abanengi bayayidinga imfundiso yokuthi kuqakatheke kanganani ukuthi abantwana babo bathontiselwe njalo bahlatshwe amajekiseni awe immunisation ngesikhathi bebancane. Lokhu kwenza ukuthi abantwana bakhule belempilakahle

Ngike ngahlala inyanga ezimbili ngisesibhedlela ngemva kokubeletha umntwana ngoba ubengezwa kahle njalo ubehlala ekuoxygen ukuthi aphefumule kahle bekungekho mnandi kodwa siyabonga ngoba umntwana uphephile waphuma esibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi abantwana besesebancane bavele bafundiswe ukuthi badle ukudla okubayakha umzimba ukuze bakhule belempilakahle ngaso sonke isikhathi.

Kwesinye isikhathi bakhona abantwana abazalwa beleyinye imikhuhlane kodwa siyabonga ngoba bakhona odokotela abaqeqetshileyo abakwazi ukwelapha abantwana abancane kuleyo mikhuhlane abayabe bezelwe belayo.

Kuqakathekile ukuthi umama okhangela umntwana ahlale enanzelela ukuthi umntwana kumele ehlatshwe kangaki njalo utotiselwa kangaki lokhu kwenza ukuthi umntwana akhule elempilakahle.

Kuqakathekile ukuthi nxa ungumama womntwana osesemncane uhlale ukwazi ukuthi umntwana kumele ahlatshwe kangaki njalo kumele athontiselwe ngaziphi izikhathi lokho kwenza ukuthi umntwana akhule elempilakahle.

Siyalubonga ugatsha lukahulumende olwe stem ngoba lubasizile abantwana abanengi ikakhulu abantwana abanga mankazana abakadebelesifiso sokuqesa izifundo zabo kumaSciences kodwa bengelamali siyalubonga kakhulu maluqubekele phambili

Siyababonga odokotela labobonke abezempilakahle ngoba bayasincedisa kakhulu lapho singezwa kahle emizimbeni yethu njalo bayancedisa labantwabethu ukuze baphephe emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Ukuba ngudokotela kumbe ukuba ngumongikazi kufuna umuntu olokuzinikela kakhulu ngoba kuyadingakala ukuthi ubelenhliziyo ubekwanzi ukulungisela abantu ngenhliziyo yakho yonke.

Siyambonga kakhulu udokotela wesibhedlela sesiLozwi ngoba ungumuntu ozimiseleyo kakhulu emsebenzini wakhe. Nxa sihambile esibhedlela siyathola ukuncediswa kakhulu, siyathola njalo ukuphiwa imithi yokusincedisa ukuthi siphephe emikhuhlaneni.

Eminye imikhuhlane iyathelelwana ngokuphefumula umoya ongabe ulegcikwane lakhona ngakho kuqakathekile ukuthi umuntu azivikele ngokuvala amakhala akhe ukuze angalitholi igcikwane lelo.

Ngithe sengihambile esibhedlela ngingezwa kuhle okwesikhathi eside udokotela wangibhalela phansi imithi obekumele ngiyeyithenga. Leyo mithi ibe ibiza kakhulu ngakho ke ngicine ngisekela ngisiyadinga izihlahla ebantwini.

ngajabula kakhulu sengihambe ku scan ukuyakhangela ukuthi ingane ebingithwele yon ngeyini ngathola ngathola ukuthi yinkazana besekulesikhathi eside ngidinga inkazana

Kuhle kakhulu ukubona abantwana abangamantombazana bewafeza amaphuoho abo. Besiba ngabodokotela, labomongikazi bakusasa. Lokhu kwenza ukuthi labanye abancane abasakhulayo, bebone ukuthi kakukho okunzima. Nxa umuntu elesifiso.

Kumnandi kangakanani ukubona umntanakho owamkhulisa nzima ekhula ewafeza amaphupho akhe esiba ngudokotela. Uyajabula kakhulu umaNkomo ngoba indodana yakhe eyokuqala isingudokotela isinceda labo abagulayo.

ngesikhathi se covid bekuyisikhathi esibuhlungu kakhulu ngoba izihlbo ezinengi labangani zisitshyile besihlala sifakile ama mask sivala amakhala lomlomo ukuze singathelelani njalo singathelelani lelo gcikwane

Ngesikhathi esidlulileyo somkhuhlane we Covid abezempilakahle bebehlala begqoke izifonyo lezinye izembatho ukuthi bavikele ukuthelelwa lelo gcikwane ngoba belithwalise nzima abantu .

Sisakula ugogo wayesifundisa esitshela ukuthi isifiso sakhe ngelinye ilanga sibe ngodokotela bakusasa Ukuze sikwazi ukugcina imphilo zabanye abantu, sikwazi ukwelapha abanye abantu.

Kuqakathekile ukuthi abantu bathole ukuhlolwa emizimbeni kusetshenziswa imitshina enjengabo ultra sound lokhu kwenza ukuthi nxa kukhona okungahambi kuhle emzimbeni odokotela bahle bakunanzelele masinya bakunikeze umuthi ongakuncedisa.

Odokotela ngokusebenza lokuzimisela langokukhathalela impilo zethu lokhu kuyasinikeza ithemba lokuthi lapho sisezandle zabo sizathola ukwelatshwa sithole ukunqoba imikhuhlane ehlaseleyo

Siyababonga odokotela bethu ngoba baqeqetshile kakhulu, ngoba bayenelisa ukuthi bamvule umuntu bamsike bakhiphe lokho okumele bekukhiphe baphinde futhi bamthunge abuyele abe rayithi aphile impilo engela kugula.

siyababonga kakhulu laba abezempilakhle abalokhe beqhubeka besenza ama research okokuthi eminye yemikhuhlane esikhona ingayelapheka njani lokhu kuzenza ukuthi abantu babe lempilakahle njalo baphile okwesikhathi eside

Abantwana bebedlala nje ndawonye phandle kwezakala omunye wakhona esekhala, kanti usetshaye wafaka isigodo phakathi endlebeni. Wagijinyiselwa esibhedlela lapho afike khona wenziwa i ophareshini sakhitshwa leso sigodo.

Ngike ngagijimela eFamasi izolo ngoba bengiphethwe likhanda leFlu. Ngifike ngathola usizo olukhulu nganikezwa amaphilisi lomuthi okwenze ukuthi ngizizwe sengingcono ngemva kwemizuzu nginathile lowo muthi.

Emafamasi siyathola usizo olukhulu lapho ma sidinga imithi lamaphilisi esingawathola ukuthi sisizakale emikhuhlaneni, siyababonga laba abasenza kumafamasi ngoba bayasincedisa kakhulu.

Mina angithandi ukuhamba kuwo wonke nje amapharmacy asekhona ngoba semanengi kakhulu, kodwa ikhona nje eyodwa engiyijwayeleyo kakhulu ngoba leyo kudala yaba khona njalo ngiyabathemba labo bantu lemithi yabo abayithengisayo.

Eminye imithi lamaphilisi iyabe ibhaliwe amaexpiry date akhona. Kuqakathekile ukuthi ungathenga umuthi ukhangele ukuthi umuthi wangkhona uexpire nini kumbe amaphilisi akho a expire nini ukuze ungacini unatha into ezaphinda ikugulise.

Umtaka dadewethu wawaginya amaphilisi alitshumi ngemva kokuthi wayewadobhe phansi esegcekeni samgijimisela esibhedlela lapho owafika waphiwa khona umuthi wokuthi awahlanze wonke amaphilisi lawana ukuze angahlukuluzeki emzimbeni.

Ngemva kokugijimiswa yisisu okwamalanga amahlanu ngagijimela ekhemisi lapha engafika ngaphiwa umuthi wokumisa ukugijima kwesisu. Lowumuthi ngawunatha akwamalanga ayisikhombisa ngemva kwamalanga ayisikhombisa ngabesengisilile.

Kulezinsuku ezibhedlela siyaphiwa imithi etshiyeneyo eyehlukaniswe ngemibala eyehlukeneyo eminye iyenelisa ukuba luhlaza eminye ibemhlophe eminye ibemnyama ngokwehlukaniswa kwayo.

Kulezinsuku siyabonga ngoba sekulamafamasi amanengi edolobheni okwenza ukuthi kubelula ukuthi ma udinga umuthi kumbe ngamaphilisi ungene iloba yiphi ifamasi uyawathola kuphela.

Isiminengi imithi eyenziwayo phandle lapha. Kulezinsuku uyenelisa ukuthi ma uswela inzalo ube lamaphilizi owanathayo azayenza ukuthi wenelise ukuthi lawe uthole inzalo ubelaye umntwana ongowakho.

Ezinye izibhedlela zilamafamasi azo okokuthi nxa uqeda kuhlolwa umkhuhlane ungabhalelwa umuthi uhle udlule uthenga kumbe uthatha khona. Kukanti ezinye azila kumele udlule uhambe uyedinga lapho okulefamasi khona.

EmaFamasi siyathola amaphilisi kanye lemithi eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo kulamaphilisi ekhanda kulamaphilisi eflu kulamaphilisi amadolo kulamaphilisi emikhuhlane nje yonke esingayiqamba.

Ngesikhathi sisakhula sisasengabantwana besilokuvakatshela emadolobheni amakhulu sisiyabona izakhiwo ezinde amadouble story lokhu bekusithokozosisa kakhulu sibalokumangala ukuthi kungabalezakhiwo ezinkulu kangaka

Kuyadingakala ukuthi isigaba lesigaba sibe lesibhedlela esiseduzane labo. Ngoba bakhona abanye abahamba imango emide besiya ezibhedlela. Izebhedlela zingaba seduzane, lokho kungenza ukuthi abantu baphile, babe lempilakahle engcono.

Kulezinsuku sokulama pharmacy amanengi kakhulu nxa ufuna ukuthenga umuthi kumele uqale ukhangele wonke ama pharmacy aseduze lawe sungathola ukuthi kwezinye indawo kutshiphile, kwezinye kuyabe kungathi kuyadula mbijana

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bafundiswe ukuthi bageze izandla zabo ngazozonke izikhathi ikakhulu bangahamba ezindaweni ezinjengesibhedlela lapho okulemikhuhlane eminengi khona. Ungahlala ugezile izandla zakho uyazivikela.

Imikhankaso yezempilakahle iqakatheke kakhulu ngoba kulapho abantu abatshiyeneyo abezempilakahle ababuya ndawonye bahlephunelane ulwazi abalalo ngezempilakahle.

Sathokoza kakhulu isigaba sakithi lapho sibona abogaja lwezempilakahle bebuya belezinye izinhlanganiso bezofundisa mayelana lomkhuhlane we cholera. Lokhu kwenza ukuthi abantu abanengi babekwazi okuyikho okumele bakwenza lokuyikho okungamela bekwenze.

Emakhaya ma kulohlelo olukhona akudingeki ukuthi kuze kube lendlu kumbe indawo lapho abantu abangahlana khona. Siyabonga ukuthi kulezihlahla ezinika umthunzi lapha abantu abenelisa ukuthi babuye bahlangane khona babuthane benze lolo hello.

Inhlanganiso ezitshiyeneyo ma zifika esigabeni kuqakathekile ukuthi zihlanganise abantu abahlala esigabeni khonapho zibafundise ngalokho ezifisa ukuthi zikwenze yikho ukuthi umphakathi ube lilunga laleyo nhlanganiso.

Izihlahla ziyasinikeza umthunzi omuhle, ziyenza ukuthi iloba silemibuthano sithole umthunzi laphe esingahlala khona kodwa ma izihlahla zinlutshwana kwenza ukuthi sicine sisebenzisa ama umbrella

Esikhathini esinengi inhlanganiso ezitshiyeneyo ziyahlangana ndawonye. Zifundisa njalo zinikezana ulwazi mayelana le public health. Lokhu kwenza ukuthi ulwazi luqhubeke lusiyaphambili luncedisa abantu ezindaweni ezitshiyeneyo.

Sezizinengi inhlelo esigabeni ezifundisa mayelana lezempilakahle. Kuyathokozisa lokhu ngoba kutsho ukuthi umuntu wonke usezaba lolwazi lokuthi kumele ayenze njani ukuthi engabambi imikhuhlane lokuthi aphephe.

Kuqakathekile ukuthi inhlelo zonke ezikhona ezempilakahle zifinyelele wonke umuntu osendaweni ezitshiyeneyo kugoqela lalaba abantwana abangabafundi abasafundayo ngabo labo bayaludinga usizo lokuhlolwa imikhuhlane etshiyeneyo.

Ukhansela wesigaba sethu utshengisele ukuthokoza kakhulu lapho abezempilakahle befika behamba labanye (ama NGO), bezofundisa ukuthi abantu kumele baziphathe njani ukuze bengabambi umkhuhlane we thibhi.

Ngiyakhuleka ukuthi abantu bengaqhubeka befundiswa ukuthi kumele badle ukudla okunjani njalo kumele baphile njani kuzayenza ukuthi bengahlali begula ngoba okunye ukugula kwenziwa yikungazi.

Siyayibonga imikhankaso ekhona evikela ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane lokhu kwenza ukuthi abesifazane belokunakekelwa bazizwe belethemba lokuthi akekho ongabahlukumeza.

Kwesinye isikhathi kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ukuthi izandla kumele bazigeze njani. Isikhathi esinengi abanye abakwazi ukuzigeza kahle izandla. Lokho kwenza ukuthi becine betshiya enye ingcekeza engabagulisa.

Ukuhlolwa iblood pressure kuqakatheke kakhulu ngoba lokhu kwenza ukuthi ubekwazi ukuthi kumele unathe amaphilizi eblood pressure ngoba nxa isimo sakho ungasazi sokungenzeka ucina itshaywa yistroke.

Siyabonga umkhankaso weTB oke wabakhona emalamgeni. Ngoba lowo mkhankaso belolwazi kakhulu. Usitshiye sisezingeni eliphezulu ngoba sesikwazi okumele sikwenze lokungamelanga sikwenze.

Kuhle ukuthi umuntu ahlale ebala ingwalo ezitshiyeneyo. Lokho kwenza ukuthi ube lolwazi olunengi, ubekwazi ukuthi nxa abanye bexoxa lawe wenelise ukufaka umbono ngoba ungumuntu ololwazi ngezinto ezitshiyeneyo.

Kulezi insuku abantu sebeqalile ukunanzelela ukuthi abantu bonke sebelamalungelo abo. Bakhona abanye abesilisa abathandana bengabesilisa, bakhona njalo abesifazana abathathana benjalo bengabesifazana.

abantwana abangamankazana kufanele bathole ithuba lokuthi baye esikolweni kodwa abanye babo bacina bengahambi ngenxa yokuthi bayaswela okokusebenzisa ngesikhathi besesikhathini nxa kungatholaka imizamo yokuthi wokuthi wonke umntwana aphiwe ama pads kungaba kuhle kakhulu

Bajabula kakhulu abantwana abangamantombazane ngemva kokuphiwa ama reusable pads yinhlanganiso eyinye eyayibuyile lokhu kusitsho ukuthi sebesenelisa ukubuya esikolo laloba besesikhathini.

Kulezi insuku izinto sezintshintshile, bakhona abanye abesilisa asebetholakala bethandana labanye abesilisa. Ikanti njalo bakhona abesifazana abatholakal bethandana labesifazana. Lilungelo labo.

amajaha labantwana abangabafana labo bayayidinga imfundiso ye sexual reproductive health ngoba labo kukhona abahlangana lakho abafisayo ukuthi ngabe bayakucasiselwa ukuthi ma sebefike ezingeni lelo bayenze njani

siyananzelela ukuthi kwezinye izindawo abantwana abanga mantombazana abenelise ukuzithengela ama pads ngakho kuqakathekile ukuthi amanye ama organisation ayenelisayo abanikeze lawo ma pads lokhu kwenza ukuthi abantwana bahlale besesikolweni benelise ukuqedisa izifundo zabo

Kuqakathekile ukuthi umuntu ahambe esibhedlela ayohlolwa igazi. Ukuze abekwazi ukuthi isimo sakhe se HIV sime njani. Ma kuyikuthi isimo sakhe siphozethivu, uyathola amaphilisi okuthi aqale ukuwanatha ukuze enelise ukuphila.

Abantwana abangabafana labo bayadinga umuntu ongahlala labo phansi akhulumisane labo ngoba labo kukhona abahlangana lakho abafisa ukuthi ngabe bayathola umuntu abangakhulumisana laye ngakho

Wonke umntwana ulelungelo lokuthi ahambe esikolweni iloba ngumfana kumbe ngumntwana oyinkazana. Abantwana abanga mankazana bayafisa ukuthi baxhaswe ngokuphiwa ama pads abazawa sebenzisa ngesikhathi besesikhathini ukuze lokhu kungabavimbeli ukuya esikolo bafeze amaphupho abo .

Kuqakathekile ukuthi abantwana besakhula bafundiswe iculture yokuhlala bebala izingwalo ezinengi, lokho kwenza ukuthi bahlale belolwazi ngezinto ezinengi ezenzakalayo elizweni lasemhlabeni jikelele.

Imfundiso ye sexual reproductive health lokhe iqhubeka isiyaphambili. Ayikhangelelanga abesifazana kuphela kodwa lamajaha kumele afundiswe ngoba kukhona abafisa ukuthi ngabe bayakufunda

Minyaka yonke kusela 15 November kusiya 10 December umhlaba wonke uyasukuma against activism , against gender based violence lapha esikhangela khona kubomama labantwana abangamankazana.

Umhlaka 1 December lilanga elikhulu kakhulu emhlabeni ngoba lilanga lapha esikhangelela khona iworld Aids day ngakho ngeminyaka yonke abantu bayakhuthazwa ukuthi lelilanga silikhumbule sikhumbula lalaba abasitshiyileyo ngexa yalowo mkhuhlane.

Kuyathokozisa kakhulu ukubona abantwana abangamankazana befunda befeza amaphupho abo asibakhuthazenini ukuthi lokho abangabe befisa ukuba yikho khona bayenelisa ukuba yikho.

Kumnandi kangakanani ukuzithola usubelethile, usumbambile umntanakho, usumunyisa ngemva kokuhelelwa okwesikhathi eside usizwa ubuhlungu!

siyalubonga ugatsha lwe USAID ngoba luncedise kakhulu empilweni zabantu abantu abanengi batholile ukusizwa ngemithi langamaphilisi ukuthi baphile bangadluli kulo umhlaba

Ukhotshi wezemdlalo yebhola ubekhuthaza kakhulu abadlali bebhola ukuthi bahalale beprakthiza ngazo zonke izkhathi ukuze ilanga lomncintiswano lifike belungiselele.

Kuqakathekile ukuthi abantu behlale benatha amanzi ngezikhathi zonke njalo benathe amanzi ahlanzekileyo, ikakhulu ma ungumuntu onabulula umzimba amanzi kumele uhlalahlale uwanatha ukuze umzimba wakho ubelempilakahle.

Abantu asebeke bahlaselwa ngumkhuhlane we depression , zikhona impawu asebeke bazikhuluma ukuthi bebezibona , okunjengokuswela ubuthongo ngesikhathi kumele ulale , ukutshaywa likhanda lokuhlala nje ungazizwa kahle

kuqakathekile ukuthi umuntu ahlalahlale eyenze ama exercises lokho kuyenza ukuthi umuntu angazimuki kakhulu njalo eyenelise ukumelana lezifo ezingambamba emzimbeni wakhe

Umuntu angalimala abelesilonda kumbe atshe kuqakathekile ukuthi afike esibhedlela lapha azathola khona omongikazi abazakwazi ukumgezisa leso silonda njalo bakwazi ukusfaka amabhanditshi bafake lomuthi.

Ngiyakhumbula kudala sisese ngabantwana abancane sibalekela izithunzi zethu ngoba besingazwisisi ukuthi isithunzi kuyini ibone ngani kukhona okuhamba kusilandela kungasitshiyi kuyamangalisa lokhu.

Abadlali bebhola bayakhuthazwa ngazo zonke izikhathi ukuthi lapho besalungiselela ukudlala bayenze ama exercises azayenza ukuthi bahlale beqinile ukuze bengalimali lapho sebedlala ibhola labanye

Kulezinsuku abantwana bayaba lama career day. Ezikolweni besesebancani, uyathola abanye sebegqokile njengabo dokotela abanye begqoke njengamasotsha. Abanye futhi begqoke njengabomongikazi ,njalo abanye begqoke njengama pilot .Kuhle lokhu.

uncube ngemva kokulimala engozini yemota ebehamba esibhedlela ayeyenza physiotherapy lapho abekade bemuyelula unyawo olwalimala kuli ngozi yemonta khathesi sekwazi ukuzihambela yedwa engela ama crush

Kwesinye isikhathi laba abadlala imidlalo kumbe abadlala ibhola bayakwanisa ukuthi balimale ngesikhathi besemidlalweni leyo kuqakathekile ukuthi behlale bele first aid kit yabo kumbe befonele udokotela kumbe omongikazi abaseduze bebancede.

Siyayibonga kakhulu ithekhinoloji ngoba isisilethele impucuko enkulu kakhulu sesisenelisa ukusebenzisa amafoni ukukhulumisana labantu abasezindaweni ezitshiyeneyo.

Minengi imikhuhlane etholakalayo phandle la, ngakho kuqakathekile ukuthi umuntu ahlale esiyahlolwa esibhedlela ukuze abekwazi isimo somzimba wakhe, ngalokho uyahlala ulempilakahle.

Siyayibonga kakhulu i technology, ngoba isibuye lempucuko enkulu, umuntu sesenelisa ukuthi ma efuna ukukhuluma lodokotela kumbe unensi wakhe, akhulume laye kungakhathalekile ukuthi ungaphi, ingabe uya sebenza usemsebenzini, usendlini kumbe uyatravela.

Kuqakathekile ukuthi umuntu oyenelisayo ahlale elayo ifirst aid kit yakhe kusenzela ukuthi lapho kungaba lomonakalo kumbe phakathi kobusuku ayenelise ukuthi ahlole ukuthi kuyini sengafonela udokotela ngemva kwalokho.

Kuqakathekile ukuthi umuntu ahlale elomtshina wakhe owokuhlola blood pressure ungathola ukuthi iblood pressure yakho iphezulu kumbe iphansi uyenelisa ukufonela owezempilakahle wakho umtshele ngalokho akuncedise.

Siyayibonga impucuko esikhona ebuye ngenxa yetechnology lokho sokusenza ukuthi kubelula lokuhlolwa imikhuhlane etshiyeneyo lokho kuzayenza ukuthi abantu baphile isikhathi eside njalo bathole ukunqoba imikhuhlane.

Kulezi insuku sokulemtshina ehlukehlukeneyo eyokuhlola i"Blood pressure " .Kuqakathekile ukuthi umuntu ahlale esazi isimo sakhe se"Blood pressure".Usungakwanisa futhi lokuzi thengela umtshina uhlale uzihlola usendlini.

Siyabonga ithekhinologi esikhona ngoba ususenelisa ukuthi ukukhulumisane lodokotela ungekho esibhedlela usendlini yakho kumbe usemsebenzini lokhu kwenza ukuthi kube lula ukuthola usizo.

Siyayibonga kakhulu iTecnology yeTelehealth ngoba lokhu kuyasiza kakhulu ukuthi umuntu ayenelise ukuthola usizo aludingayo ngesikhathi esifaneleyo kwesinye isikhathi uyakwanisa ukuthi abe esekhulumisana lodokotela osendaweni etshiyeneyo laye ekwenye indawo

Izikhathi ezinengi odokotela abakhona abangama specialist bayabe befuna izimali ezinengi kakhulu lokho kwenza ukuthi abanye abantu abagulayo bacine bengasatholanga usizo ngenxa yokuswela imali

Ugogo ubelakho ukuthi angaphume aye egangeni asiphathele izithelo zeganga ezitshiyeneyo okugoqela umqokolo ,ubhunzu ,umnyi lomdzidzi siyamkhumbula kakhulu ugogo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bananzelele futhi njalo abantwana bengadli izihlahla kumbe amaflawuzi abawabonayo phandle ngoba ezinye zangkhona ziyingozi emzimbeni ikanti zikhona ezinye ezidliwayo ezinikeza ukuphila.

Impahla zesintu ziyanceda emzimbeni, kodwa okunye sekusiya ngokuthi wena ukholelwa kukuphi. Uma ungazikholelwa kuqakathekile ukuthi uhambe esibhedlela uyethola imithi yesilungu ukuze uthole ukusizakala.

Ngeskhathi sezulu kuba kuhle kakhulu ngoba zonke izihlahla ebezikade zezitshile ziyavuka zibe lamaluba amahle zibe lamahlamvu aluhlaza athe tshoko lokho kwenza kube kuhle kubukeke njalo lezinye izinyamazana ziyathola ukudla

Ugogo uyakuthanda ukukhwela intaba ayedinga izihlahla zakhe ezincane athiyizo ezimphilisayo ezenza ukuthi iloba seleminyaka engu 100 aqhubeke elokhe eqinile .Ngiyamthanda ugogo ngalokhu akwenzayo .

Ngiyawathanda kakhulu amaluba ami njalo ngiyawathelela ngazo zonke izikhathi. Lokhu kwenza ukuthi kuhlale kukuhle emzini wami, kuhlale kulamaluba amanye abomvu, amanye ayi purple, amanye ayi yellow amanye aluhlaza tshoko

Ngiyazithanda kakhulu izithelo zeganga ngoba zimnandi kakhulu. Uyathola kulabodulubusi, kulompaya ,kulamathunduluka, kulabomqokolo. Izithelo lezo njalo ziqakathekile emizimbeni yethu.

Ngithe ngisathi ngiyahamba egangeni ngizibhodabhodela ,ngizidobhela amacimbi dibadiba lenkalakatha yenyoka iphuma ngaphansi kwesihlahla ngithi ngithi ngiyathi kanti mamba ,ngahle ngeqa ngabaleka ngasuka egangeni.

Emhlabeni jikelele bakhona abanye abantu abangakholelwa ekusebenziseni imithi yemafamasi leyezibhedlela abalokhe besebenzisa izihlahla ezitholakala egangeni lolo lolukholo lwabo

Ngiyayithanda kakhulu imithi yesintu ngoba yona ayiduli njalo iyatholakala egangeni okutsho ukuthi uyazigebhela uhambe uyezicolela ube sunatha uthole ukusiliswa

Ngesikhathi sehlobo kumnandi kakhulu ekhaya ngoba uyathola kuluhlaza tshoko. Kulomumbu kulamazambane, kulolude kulemfe njalo kulendlubu.

ayisizo zonke izihlahlazeganga ezingela msebenzi ezinye izihlahla ziqakathekile kakhulu ngoba yizo okwenziwa ngazo imithi encedayo ukuthi abantu nxa begula bayinathe basile kuleyo mikhuhlane

Ugogo ubengumuntu obethanda ukuthi ahambe egangeni afike agebhe izimpande lezihlahla abuye lakho abe sekuchola okunye akugige akuhlangahlanganise ebesesithi sikunathe. Khonokho bekusenza ukuthi sihlale imizimba yethu ihlambulukile.

Zinengi izihlahla ezingasiza kakhulu abantu ukuthi baphile bavikeleke emikhuhlaneni. Into nje yikuthi ezinye zakhona azikaziwa kodwa siyabonga ngoba bakhona abayenza ama research okubakwazi ukuthi izihlahla ezingasiza yiziphi.

Okhokho bethu labogogo bethu bebephila ngemithi yesintu bebengakwazi imithi le esiyisebenzisayo eyesilungu eyalezinsuku ikanti ke yonaleyi esesiyisebenzisa eminengi yakhona iyenziwe ngemithi langezihlahla zesintu

Kwesinye isikhathi kuqakathekile ukuthi uzihlanyelele ezinye zezihlahla eziyelaphayo ngoba eminye imithi esiyithenga kuma pharmacy iyabe ivele iyenziwe kusetshenziswa lezo zihlahla kodwa yona iyabe isidula kakhulu.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu badle izihlahla ngoba ezinye zakhona zenza ukuthi sibele mpilakahle. Okunjengabo jinga labo galikhi lokho kwenza ukuthi siphole impilo engcono njalo sibe lekusasa elihle.

Abantu abatshiyeneyo balenkolo ezitshiyeneyo. Abanye bayakholelwa ekusebenziseni imithi yesintu ikanti abanye njalo bakholelwa ekusebenziseni imithi yesilungu. Sekusiya ngokuthi uvelangaphi, ufundisweni njalo ukhulele ngaphi.

Ngesikhathi sikhula besilakho ukuthi sigige izihlahla ukuze senze imithi engasinceda emzimbeni ngoba kwesinye isikhathi besingenelisi ukuthi siye ezibhedlela. Ngemithi yesintu besikwanisa ukuthi siphile singela kuhlukumezeka emzimbeni.

Kuyadingakala ukuthi abantu baqhubeke befundisisa njalo bedingisisa ngezinye zezihlahla ezingancedisa ukuthola imithi ezayelapha eminye imikhuhlane engakatholakali ukuthi iyelatshwa njani. Lokhu kuzayenza ukuthi abantu baphile bathole ukwelatshwa

Kuqakathekile ukuthi iminyaka yonke siqhubeke sihlanyela izihlahla indawo zonke, kungabi lendawo lapho okungela sihlahla khona ngoba lezo zihlahla ziyasisiza kakhulu ukuthi sithole inkuni, sithole izithelo sithole lokudla.

Sikhule sisebenzisa imithi yesintu eyenziwa ngezihlahla zeganga okunjengesihaqa nxa ubulawa yisisu kumbe usebenzise intolwane lapho ulengubhane.

Ugogo uyathanda ukuhlanyela amaluba amanengi atshiye tshiyeneyo ekhaya uyathola sokucwebezela kulemibala eluhlaza kulemibala ebomvu kulemibala emhlophe lokhu kwenza ukuthi ikhaya lihlale lihlanzekile kakhulu.

Izihlahla zeganga ziluncedo kakhulu empilweni zabantu ngoba ziyasinika izinto ezitshiye tshiyeneyo okunjenge mithi izithelo ukudla lenkuni siyayibonga kakhulu izihlahla.

Isihlahla amazambane ngiyasithanda kakhulu ngoba sisinika isithelo samazambane, amazambane amnandi kakhulu ngoba ayakhanzingwa ngazozonke izikhathi abantu benathise itiye njalo aqakathekile emuntwini osanda kubeletha ayenza ukuthi ayehlise uchago olunengi.

Kulezi insuku omama abahlakaniphileyo bayenza ama "Cooperative " lapha abahlangana khona njengabomama batshaye izimali bathenge into abazazisebenzisa ukwenza amasepa okugeza kumbe awokuwatsha abazawathengisa ukuze bathole imali.

okhokho bethu bebengabantu ade bethanda ukusebenzisa imithi yesintu bebehamba besiyayigebha bayichole kumbe bayigige besebeyihlanga hlanganisa ngokwazi kwabo kodwa kulezinsuku sesilayo imithi esiyithenga ema phamarcy

Zikhona ezinye indawo ezithengisa imithi yesintu eyabe ihambe yayagejwa, yasicholwacholwa, yahlanganiswa lokunye okutshiyeneyo kube sokufakwa emembodleleni, kube sokuthengiswa kunjalo.

izihlahla ezinengi ziqakathekile kakhulu empilweni zethu ngoba kulezi zihlahla siyathola imithi lamaphilisi ayenza ukuthi aphilise imizimba yethu ngakho kuqakathekile ukuthi sinakekele izihlahla zeganga

Amahlamvu amalemon ayasiza kakhulu ikakhulu angahlanganiswa lmahlamvu awegumtree besekuhlanganiswa lawo amalemon ngokwayo kubhoyilwe besekunathwa kubangumuthi osiza kakhulu ma umuntu ebanjwe yiflue.

Inyosi ngesinye sezinanakazana ezisisiza kakhulu njengabantu yebo zona ziyaluma kodwa ziyasinikeza uluju esilusebenzisayo masileminye imikhuhlane enjengabo flue lesifuba

UHulumende uyakhuthaza ukuthi iminyaka yonke abantu bahlanyele isihlahla nge National tree planting day. Lokho kwenza ukuthi izihlahla zihlale zikhona zizinengi ngoba kunengi esikutholayo ezihlahleni lezo.

Kuqakathekile ukuthi iminyaka yonke abantu behlanyele izihlahla ukuze sikwazi ukuthola umthunzi ezihlahleni lezo njalo lezo izihlahla ziyenelisa futhi ukuthi zisinikeze inkuni zisinikeze lezithelo esingazidla.

Ngiyakholelwa ukuthi zikhona ezinye izihlahla ezingasinika imithi engayelapha imikhuhlane eminengi ekhona asikabikwazi ukuthi yiziphi ezinye zakhona kodwa ngokuqhubeka abantu befunda kuzagcina kuvelile ukuthi zona zisisiza ngani.

Isihlahla samagwava yisihlahla esiqakatheke kakhulu ngoba siyasinikeza izithelo ezingamagwava amnandi kakhulu njalo futhi amahlamvu egwava ayasetshenziswa ukuthi anike umuthi weflue.

Ngiyakholelwa ukuthi umuthi wokwelapha igcikwane leHIV ngelinye ilanga uzaze utholakale ngokuba zinengi izihlahla ezinengi ezingakakhangelwa ukuthi zona zingabe ziyelapha yiphi imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi minyaka yonke mhlaka 26 december sihlanyele izihlahla ukuze sihlale silezihlahla ezinengi njengoba ezinye ziganyulwa ukwenzela inkuni lokubiya amasimu.

Omama bengahlangana ndawonye bayenelisa ukuthi baxoxisane njalo banikezane imibono abangayisebenzisa ukuthi bathole imali. Bayakwanisa njalo ukwenzelana amaclabhu okuthi bashayelane izimali zokuthi baqalise amabhizimusi.

Egangeni kuyatholakala imihlobohlobo yezihlahla ezinengi okumangalisayo, ezinye ngezisiyelaphayo ikanti ezinye ngezisinikeza izithelo njalo kulezinye eziyingozi emzimbeni nxa zithe zadliwa.

Lonyaka kubelezulu elinengi kakhulu lokhu kwenze ukuthi izihlahla zihlume zibe lamaluba legaja ezinkulu njalo lotshani lukhona lungcwele inyamazana ziyathola ukudla siyakubonga lokhu

Ngike ngayafika kithi ekhaya e Silobela ngesikhathi sezulu, ngithole kuhle kakhulu Izihlahla zihlumile amahlamvu, ziluhlaza zithe tshoko utshani bukhona, inkomo kazisalambi zinonile kakhulu ngoba ukudla kukhona.

Isihlahla seguava yisihlahla esitholakala egangeni ikanti bakhona abasilimayo emasimini abo. Isihlahla seguava siyaletha ama guava ayizithelo njalo abanye bayasebenzisa amahlamvu aso ukuwanatha nxa beleflue.

Izihlahla ziqakathekile kakhulu ngoba ziyasinikeza izithelo zazo njalo ziyasinikeza inkuni futhi njalo ziyasinikeza imithi yesintu esingayisebenzisa ukuthi sibelempilakahle.

Bakhona abanye abaphila ngokuhlanyela izihlahla ezisetshenziswa ukwenza imithi lezi zihlahla ziyasiza kakhulu ngoba lapho ungazinatha uhle uthole impilo ungatshoni usiya esibhedlela

Ngiyakwesaba kakhulu ukuhamba egangeni, ukakhulu ma kulezihlahla ezinengi ngoba uyabe ungakwazi ukuthi kuyini okungabe kucatshe ngemuva kwazonalezo izihlahla. Sungahlanana lezinye izinanakazana ezinjengezinyoka, kumbe ezinye inyamazana ezinkulu ezingakulimaza.

Yisikhathi sezulu izihlahla ziyatshintsha zibe luhlaza tshoko njalo ziyathela amaluba awemihlobohlobo etshiyeneyo uyathola egangeni sokubukeka sokukuhle sokubu cwazi cwazi

Siyazibonga izihlahla zeganga ezitshiyeneyo ngoba zisinikeza imithi etshiyeneyo ukuze senelise ukwelapha imikhuhlane engasehlela. kuqakathekile ukuthi izihlahla sizigcine kahle njalo siqhubeke sihlanyela izihlahla minyaka yonke

Siyazibonga izihlahla zeganga ngoba ziyasincedisa kakhulu ekutholeni ukudla, ekutholeni izithelo ezikhulisa imizimba yethu njalo siyakwanisa futhi ukuthola imithi engasisiza ukuthi silulame emikhuhlaneni.

Ngithanda kakhulu ukuhlanyela amaluba atshiye tshiyeneyo egumeni lami lokho kwenza ukuthi iguma likhanye licwebezela okwenza ukuthi labadlulayo behlale belihawukela ngoba liyabe lilihle libukeka kahle.